Sola panal ayi pare la tabola zu ka noba are gɔlle. Ba zɛge la taa nuuri ka do bayi naŋ are a koŋ koŋkobo zɛge la ba nu boŋyeni boŋyeni ba nyɔge. Bone wogi kaŋ biŋ la a tabol pareŋ ka kusiri a d2gel a tabol gbɛre kaŋa zu. A sola panal, ba nuuri kyoɔre la a sola panal eŋŋ.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

Dɔɔ, dɔɔ la gyoŋgyoliŋgyo, a maala boma ka bibiiri ba wae a kaara. Banaare be la a niŋe poɔ a kaara. Kaŋ are la a seɛ kurigbɛwogiri a kɔge a dɔɔ. Ka bata zeŋ, ka kaŋ gbi dumo, a meŋ pɔnne boma. Kaŋ pɔnne la bibile o lamboriŋ, ka pɔge meŋ are tɔɔre zaa kyɛ kaara ba.

Pɔlbil-baapaaba banaare sigi la baa ka ba te ɔŋ kõɔ. Bayi laŋ-nyɔgɛɛ a kɔŋ-ɔn bone, ka, bayi meŋ a meŋ taa ba kɔŋ-pɔn kɔŋ-ɔŋ bone. Boŋyeni vɔgele la zupili. Ka kaŋe a su kparenuwogiri ko taa zupili o ba vɔgloo o zu poɔ. Bata seɛ la kur-gbɛ-ŋmaara kyɛ ka kaŋa dɔɔ a kõɔ poɔŋ.

dɔɔ de la sola panal ane baateɛ a tɛ a biŋ. A sola panal deɛ weɛ ka kaŋa tu ka baateɛ anuu a kyɔŋ tu a sola panal. O leɛ la puori a ko o tɔsoba kaŋ bɔtɔre naŋ biŋ teŋɛ kyɛka pɔlbil bayi meŋ are. A dɔɔ su la kpare numeelɛ a vũũni a maala a boma bine. Taaboore deir poɔ la ka ba are kɔge.

Tontoma bata tonɔ la tomɔ. Bayi eŋe la nimikyaane a nyɔge bone a taara ennɛ a paepo gbɛre poɔ. Kaŋa pɔnn la a tontomboma a de boma toore o nu. Ka a kaŋa a de a bontoore ka a e peɛle ka kaŋ de kaa e zeere. A kaŋ yɛre la bone ko e sɔgelaa a be o kɔkɔre poɔŋ. Ba zaa vɔgle la tontoŋ kpogli a tonɔ ne a toma.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

Dɔɔ ane bibiiri bata zeŋɛɛ la a nyɛge felaaware taa. apɔge zeŋ la bibiiri bayi kpakyagaŋ. Ka a dɔɔ zeŋ o ne a bie kaŋa a meŋ kyaare taa. A pɔge su la kpare nuwogiri a de nu bontoore toore a o nuuri. Ka bie kaŋa meŋ naŋ zeŋ kyɛ de o nuuri ti meŋ gaŋ kyɛ tore a boma wogiri o meŋ nu poɔ a dɔɔ de la boma teɛnɛ a bie na o naŋ kyaare.

Bɔlŋmeɛrebɛ ŋmeɛrɛ la bɔɔl. kaŋa zɛŋɛɛ o gbɛ boŋyeni kyɛ eŋsɔɔse doɔre ka a tuuli zeɛ. Kaŋa nare la omeŋɛ a go a bɔɔl ka o waana. A ona naŋ zɛge o gbɛre kyaare la neɛ naŋ eŋ nɔɔte zeere. A bana na ba naŋŋmeɛrɛ enɛɛ bata ka ba zaa e bata bata aŋmeɛrɛa bɔɔl.

Pɔgeba bayi ane bibiiri bata are la lɔre kãã-kõɔ deebo zie niŋe poɔ. A bibiiri e la bata. Kaŋ ba ta zaa seɛ la kurisɔgelɔ ka bayi su kparepeɛle. A pɔge kaŋ leɛ la a kaara o gɔɔ sɛŋ ba zaa bayi. Moto meŋ taa la boma o niŋe poɔ ka lɔre a be a pɔge kaŋ lamboriŋ. A lɔre kãã-kõɔ deebo zie dɔɔ zɔŋ la moto a vɔgele kpogli.

weɛ poɔ la ka dɔɔ ane pɔgeba bayi a be atona ba weɛ toma a dɔɔ are kɔge la felaaware ka a pɔgeba bayi meŋ a meŋ nyɔgere felaaware. A pɔge ka eŋla nɔɔteɛ na maŋ go nensaala ta ka bonfaa ta npɔge o. ka dɔɔ su kpare nuŋmaara, ka apɔge kaŋ su kpare numeelɛ. Ka kaŋa, a pɔge na meŋ su kpare nuŋmaara ka ba are atona a weɛ toma.

Dɔbɔ ne pɔgebɔ ŋmaa la maŋ-wuoraa a zeŋ. Ba mine su la porisiri kaayaa bonsɔglɔ a vɔgle zupile. Dɔɔ gbi la dumo pɔge niŋe poɔ ka o kono. A dɔɔ puoriŋ, kũũ daga biŋ la be kyɛ ka a dɔɔ gbi a daga lamboriŋ. Noba lere la ba nuuri a are kaara a kũũ daga ka ba mine kaara a dɔɔ naŋ gbi a pɔge niŋeŋ.

Vūū di la lɔɛ gyamaa. A mine e la lɔɔbilii, ka a mine e lɔɔbɛrɛ. Sokoɔraa zu lɔɛ zoro la ka noba a kyɛnɛ ŋmaara a sokoɔraa a yire. Yie die la yaga. A yiri kaŋa pulee poɔ, lɔɛ biŋ la be a meŋ di a zaa a wɛ.

Selaama biiri yi la ba misiri poͻ. Lͻԑ pakeԑ la a musiri niŋe poͻ. Ba mine be la a musiri sazu poͻ. Polisiri bebe. Ka ba mine a be a musiri puliŋ a be a lͻre niŋeŋ. Dͻͻ kaŋ naŋ e wogi su la bonzeere koo tõͻne peԑle peԑle fēē ka kaŋ vͻgele zupili zeԑ ba mine taa la kamera a ŋmaara.